Daani ka paɣaba ʒiya kohara tuya biɛni sima biɛni ka loori ʒɛ bi nyaanga ka so bɛ loori maa puuni bi niraba ayi yɛla liigq ʒiɛ